Abantwana abancane abasekilasini bagqoke ama uniform. Bahlezi esitulweni ezinye ezilombala oluhlaza. Kukhona itafula elombala obomvu. Umduli upendiwe. Phansi kuhlanzekile.

Abantwana abancane abaphethe amankomitsho, bahlezi phansi. Amankomitsho alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona umbalisi phakathi kwabantwana. Emdulwini kunamathiselwe igwaliba-mduli.

Kukhona izikolo ezigcina abantwana abaleminyaka emihlanu kusiyaphansi. Omama abalabantwana abancani abasathwali nzima nxa sokumele beye emsebenzini, bayahamba beyetshiya abantwana kuleyo ndawo.

Abantwana abancane abagcwele emagcekeni esikolo lapho okulezihlahla ezincane khona kukhona owesilisa omileyo ogqoke ijazi elimhlophe ngemuva kukhanya amakilasi amanengi atshiyeneyo.

Abantwana abakhanya emagcekeni esikolo. Bagqoke amauniform. Izakhiwo zesikolo, zayakhwe ngezitina ezibomvu. Abantwana ababili babambisane inditshi elolutho. Kukhona amafasiteli akhanyayo,

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu omunye uphethe umganu olokudla phakathi. Umnyango olombala oluhlaza kanye lomduli ongapendwanga.

Esikolo ekilasini, abafundi abafundela khona, phezulu kwamatafula kuyabe kugcwele amabhuku okubala awabafundi kukhonalekhabothi elamabhuku okubhala awabafundi.

Esikolo abantwana bagcwele igceke lonke bayazijabulela, bagqoke amayunifomu. Kukhona amakilasi lapho abafunda khona atshiyeneyo, alamafasitela angena umoya.

Ababalisi kulezinsuku sebebuya lamagwaliba mduli, befike bewanamathisele emdulini. Kuyabe kulemifanekiso eminengi edwetshiweyo lamabala abhaliweyo. Umbalisi efundisa esebenzisa igwaliba mduli abanye abantwana bazwisisa ngcono nxa bebona.

Esikolo kulabantwana abagqoke amaunifomu abazidlalelayo emagcekeni omunye ugaxe isikhwama ngemuva abanye bathwele amaditshi alombala ocazimulayo.

Esikolo kade kulomhlangano. Ngakho umphathisikolo ubecele abazali. Abazali basukume ngobunengi begcwele emagcekeni esikolo. Okulotshani obuluhlaza, lezihlahla ezinkulu.

Esikolo semfundo yaphansi, eprimary, ungangena, kulendlu, ependiweyo umduli, ngependa emhlophe. Kukhona itafula. Phezulu kwetafula kuyabe kulamaphetshana, amanye elombala omhlophe. Kukhona lesitulo, esilombala omnyama.

Esikolo ungangena phakathi emakilasini kukhona amabhentshi awabafundi owokuhlala kukhona njalo lamatafula lapho abafundi ababhalele emdulwini kukhona iphetshana ilombala olithanga elinamathiseliweyo.

Esikolo ungangena phakathi kukhona indawo lapho abafundi abadlalela khona imidlalo eminengi etshiyeneyo njalo kulesakhiwo esiyakhwe ngezitina esileminyango eminengi.

Esikolo kukhona amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona. Abafundi bayabe begqoke amayunifomu afananayo. Kukhona lotshani obuluhlaza phakathi esikolo lezihlahla ezinkulu

Umduli wesikolo ogombolozele isikolo upendiwe ngependa emhlophe kukhona amabala abhaliweyo phansi kukhona utshani obuluhlaza tshoko kanye lamatshe amakhulu.

Abafundi ababili bahlezi ekilasini ngemuva kwabo kulomduli oyakhwe ngezitina. Unamathiselwe igwaliba mduli. Ugwaliba mduli ulemifanekiso eminengi lamabala abhaliweyo.

Esikolo semfundo yaphansi e primary ungangena ekilasini lapho abafundi abafunda khona kukhona amabhentshi abahlala kiwo lamatafula ababhalela kiwo umduli wakhona uyakhwe ngezitina

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi ungangena phakathi kukhona amabhentshi abahlala kiwo lamatafula ababhalela kiwo. Kulomduli oyakhiwe ngezitina, emdulini kuyabe kunamathiselwe iphetshana elilombala olithanga.

Ekilasini ungangena phakathi kukhona igwaliba mduli elinamathiselwe emdulini elilombala olithanga lilomfanekiso eminengi edwetshiweyo umbalisi uyabe efundisa abafundi ebatshengisa okudwetshiweyo kugwalibamduli

Umduli wesikolo ogombolozele isikolo upendiwe ngependa emhlophe ubhaliwe ngaphansi kukhona amatshe amakhulu eceleni kulotshani obuluhlaza.

esikolo semfundo yaphansi e primary abafundi nxa sebefunda isifundo sescience bayahamba lapha abafundela khona kuyabe kulezitulo kulomduli oyakhwe ngezitina ezibomvu kulakhetheni kumafasiteli

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo bafundiswa ukuyenza umsebenzi wezandla otshiyeneyo. Abanye bafundiswa ukulungisa amagetsi, abanye bayafundiswa ukuyakha abanye njalo bayafundiswa ukupheka. Esikolo ababalisi sebefundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Ezikolo kulezinsuku sebefundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo abanye bafundela ukukanika izimota abanye njalo bayafundela ukuyakha.

Esikolo ungangena phakathi izakhiwo ezinengi zipendiwe ngependa elombala omhlophe. Njalo kukhona umjingo lapho abantwana abadlala khona . Kukhona lezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Abantwana besikolo abagqoke amawovarosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abafundela umsebenzi wezandla bafundeka ukuyakha bamile endaweni ekhanya ifasiteli elomduli oyakhwe ngezitina.

Esikolo ungangena ekilasini kukhona umduli opendiweyo kuyabe kugcwele izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabafundi kukhona itafula etafuleni lapho kugcwele imitshina eminengi lezitulo zokuhlala.

Amankazana amabili amileyo agqoke amajazi afananayo phezulu omunye ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama yagqoka lamathenesi alombala olithanga kwezinye indawo okunyama

Umntwana wesikolo oyinkazana ogqoke iyunifomu, iyembe ilombala omnyama uyabhala emdulwini usebenzisa itshoko elombala omhlophe, kwesinye isandla uphethe iphetshana elimhlophe.

Abantwana besikolo abahlezi ezituleni ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Bagqoke amayunifomu, amayembe alombala omhlophe kukhona abathathu abahlezi phambili ezitulweni omunye umile.

Esikolo ungangena phakathi kukhona utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezinengi ezinkulu ezilombala oluhlaza. Kukhona njalo indawo lapho abafundi abadlalela khona imidlalo etshiyeneyo.

Isikhathi sesikolo sesitshayisile, abantwana sebehamba emakhaya. Bagaxe izikhwama zabo, bagqoke amaunifomu. Izihlahla eziluhlaza, izakhiwo ezinengi lapho abafundela khona.

Esikolo kukhona lapho okugcinwa khona ingwalo zabafundi ezokubala, kuyabe kulekhabothi elamashelifu atshiyeneyo egcwele ingwalo, ababalisi bayapha abafundi ithuba lokuthi beyebala ingwalo.

Esikolo semfundo yaphezulu nxa ungena egedini kukhona ibhakane elibhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lesikolo. Ungangena phakathi kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo ezitshiyeneyo.

Ekilasini okufundela khona abafundi ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa emhlophe kulebhodi emhlophe lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

abantwana besikolo umphathisikolo ubebize umhlangano labo bahlala phansi begqokile ama uniform kade ebakhuza abantwana abanengi sebesenza ubungezwa esikolo bebuya bethwele izidakamizwa abanye njalo bedakiwe

Ekilasini ungangena phakathi kukhona amatafula abafundi ababhalela kiwo lamabhentshi okuhlala, umduli wakhona upendiwe ngependa. Kukhona indawo lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo besiya esikolo ekuseni sebechapha umgwaqo bekhangele izimota eceleni komgwaqo kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abamileyo bagqoke amayunifomu bonke amayembe alombala omhlophe, lapho abami khona phambili kukhona isihlahlakazana esincane esiqunywe kuhle esiluhlaza ngemuva kukhona itanka elombala omnyama enkulu eyamanzi.

Esikolo ungangena emakilasini abafundi kukhona amabhentshi lapho abahlala khona lamatafula ababhalela kiwo. Phansi kuyabe kuhlanzekile. Kuyabe kungela ngcekeza. Ngitsho lephepha ngeke ulibone.

Esikolo sikadadewethu nxa ungena esangweni kukhona ibhakane elilombala omhlophe phezulu elibhaliweyo ngamabala ibizo lesikolo eceleni kwomduli kukhona utshani okuluhlaza lamaluba acecisileyo.

Abantwana besikolo abasemgwaqweni ,abanye abagqoke amayembe amhlophe ,abanye bagaxe izikhwama. Eceleni komgwaqo kukhona amabhilidi amanengi atshiyeneyo lezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

abantwana besikolo abahlezi emacekeni betshiswa lilanga bagqoke ama yunifonu kukhona izihlahla ezinengi duzane kwabo ezinkulu kukhona umuntu omileyo phambili kwabo

Kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle kakhulu ezifundweni zabo bezebeyefika ezingeni eliphezulu, eUniversity sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo.

Abafundi bemfundo yaphezulu eUniversity lapho abafundela khona kuyabe kulomduli oyabe ulombala omhlophe. Ubhaliwe phezulu ngamabala amhlophe. Kulekhabothi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kulomduli opendiweyo ngependa elithanga njalo phezulu kukhona amabhakane alengayo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe abhalwe ngamabala amhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Ungangena phakathi, imiduli yakhona iyabe ipendiwe. Kukhona indawo lapho abagaxe khona impahla. Kulezitulo zokuhlala.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu kulezinsuku kule technology isiphucukile abasabhali emabhukwini sebesebenzisa ama computer kumbe ama laptop nxa befunda

Abafundi emfundweni yaphezulu e"University "bahlezi phansi kukhona omileyo ogqoke isikipa esilombala omnyama eceleni kwakhe kukhona umduli oluhlaza obhalela abafundi.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izakhiwo ezinengi phakathi kukhona izindlu lapha abafundi abahlala khona ungaphuma phadle kukhona indawo elotshani obuluhlaza kukhona lezihlahla.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi kukhona indlu lapho okugcinwa ingwalo zabafundi ezokubala lezinye izinto ezitshiyeneyo , abafundi bayahamba besiyabala ingwalo kuleyondlu.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuhle obuncani njalo kugcwele izihlahla ezinkulu kukhona amagceke lapho abafundi abadlalela khona imidlalo.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena kukhona indawo phakathi egombolozelwe ngamakilasi amanengi alamafasiteli. Endaweni leyo kukhona utshani obuncane obuluhlaza.

Abafundi abanengi abemfundo yaphezulu bafunda besebenzisa ama computer kumbe ama laptop, abasabhali emabhukwini .I technology isiphucukile .Abadala bayakhala bathi ama computer lama lap top kuyadula

Kuyajabulisa ukubona intsha isenza kuhle kulezi insuku umuntu aqeqetshe aze ayefika ezingeni eliphezulu e university bayabe sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo abantwana

ekilasini lapho abafundi bemfundo yaphezulu abafundela khona kukhona umduli oluhlaza umbalisi obhalela kiwo njalo phansi kuluhlaza umduli upendiwe ngependa emhlophe

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu ziyakhwe kuhle kakhulu ziyabe zilamafasitela amanengi angenisa umoya njalo kukhona abanye abafundi abafunda behlala esikolo

Abantwana besikolo ababili abafundela ukuba ngodokotela bagqoke amajazi amhlophe bonke phezulu ezandleni bagqokile amagilovosi kuletafula phezulu kwetafula kulomtshina olombala omhlophe kanye lomnyama.